Pͻgebͻ ane bibiiri la are lͻre kaa deebo zie. Lͻԑ ayi be la a lͻ kãã deebo zie. A lͻre kaŋ waa la buluu ka kaŋa meŋ waa pelaa lԑ.

Noba la are, a maala solare. Ba tԑtԑlԑ la a solare a biŋ ba mine bayi a gbi dumo a maala a solare kyԑ ka a ba banuu na are.

Noba la kpԑ be zifoͻraa a kyԑnԑ. ka kaŋa a de bone a peerԑ a zie kyԑ ka kaŋa kpԑ be zikoŋkoloroŋ kaŋa poͻ a su kpare zeԑ.